Ekilinika kuhlezi kulezikali eziyimhlobo ombili zokuweya abantu. Esakuqala esiyiso esiweya abantwana abancinyane bayabagqokisa ibhulugwe babagaxe balenge, kuthi esinye nxa usukhulakhulile, uyagada ume ngezinyawo phezu kwaso.

Ubesekhonkothele kunina unana ngesikhathi udokotela emhlaba ijekiseni. Into enjabulise kakhulu yikhuthi akazange ahlabe umkhosi njengabanye abantwana. Kukhanya wethukile kuphela nje.

Abezempilakahle bebehamba bebhoda, bethontisela wonke umntwana kusukela kolamaviki amabili kuze kuyecina emntwaneni oleminyaka elitshumi lambili. Kuthiwa kulomkhuhlane ozayo, ngakho sebezama ukuwuvikela.

Abantu abathathu lapha endlini, kukhanya kungekhaya nje abezempilakahle bahamba bebhoda behlaba abantu ngakho owesilisa ogqoke okumhlophe nguye ophethe ijekiseni ehlaba unkazana engalweni eceleni kwakhe kulebhokisi lakhe lamajekiseni ahamba ewasebenzisa.

Umongikazi ogqoke isayeke uthwele ijekiseni umunya umuthi wokuhlaba isigulane. Yena ugqoke isigqoko esimhlophe kuthi ehlombe uceciswe ngemibala emibili obomvu lolithanga okutshengisa ukuthi ulesikhundla kwezempilakahle.

Abezempilakahle ngesikhathi seCovid bebehlala bathwele iThermometer. Lokhu bekusebenza ukuthatha umuntu iTemperature ukuze babone ukuthi isifo asimhlaselanga na?

Abantu bangabotshwa bahanjiswe emajele ayisikho ukuthi abasanakekelwa. Nxa ikhona imikhankaso eyeminye imikhuhlane okumele ivikelwe bayalandwa khonalapho bahambe bayebancedisa ngendlela abancedisa ngayo umuntu wonke.

Umfana ogqoke isikipa esilombala oyimpunga kanye lekepesi elombala ofanayo, uhambe ekilinika ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni wecovid.

Abantu bonke bekuthiwa bayathontiselwakuze bavikele umkhuhlane we cholera osuyehlile ngakho umnunzana uBanda usukumile wahamba wayahlanganela labezempilakahle wafika laye bamncedisa.

Abantwana bonke bangazalwa nxa sebekwanise amaviki ayisithupha ikhona ijekiseni abahamba bayeyithola ekilinika. Leyi jekiseni iyabe ihlatshwa imilenze yomibili.

Kulabeze mpilakahle bavakatshele esigabeni ukuthi bancedise umuntu wonke munye ngamunye, bayathontisela abantu ukuze bavikeleleke emkhuhlaneni we kholera ngoba ubusu memetheka endaweni yakithi.

Esikhathini esinengi sibona laba abafundela i epidemiology, begqoke amamask kanye lezinye izigqoko ezivala umzimba wonke. Bayabe bezama ukuzivikela ngoba imikhuhlane leyi iyathelelwana, igcikwane lisuka komunye umuntu lisiya komunye.

Selokhe kwadlula icovid eyayi ngumkhuhlane oyingozi kakhulu abezempilakahle sebesenza isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi nxa bencedisa abantu kungabe kuyikubaphakamisa kumbe kuyibenzani bagqoke impahla ezibavikeleka ukuthi bengathintani enyameni lalabo bantu.

Lapha kusekilinika yijekiseni leyi ephethweyo ezandleni umuthi wangakhona ukhangelelwe phansi ngapha umongikazi eyidonsa lowo muthi esebenzisa ijekiseni.

Umntwana oyinkazana unatha amanzi empompini. Kuyingozi ukunatha amanzi ngezandla ngoba kuyawadlalisa amanzi njalo usengahitshwa kumele athole inkomitsho kumbe isigubhu anathe amanzi lawo.

Nxa kulemihlangano yabe zempilakahle, abanye bayabe behlezi ngamaqembu ngamaqembu baxoxisane besebehamba phambili iqembu linye ngalinye lilomeli ozabe esechasisa abakuxoxileyo.

Umama labantwabakhe bahambe ukuyakukha amanzi esibhoraneni esitsha. Umama ugqoke isikipa esibomvu kuthi umntwana okotshozayo esakhe simhlophe. Omunye ongumfana njalo okhulakhulileyo ugqoke isikipa esimnyama lebhulugwe elibomvu.

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni bancedisa abantwana abancane ngokuba weya kanye lokubathatha imakhi engalweni lapha. Umama uphethe umntwana oyinkazana ogqoke isigqoko esiluhlaza.

Umntwana uthe evela esikolo ngenxa yokuthi umama wakhe akakwanisi ukubamba ugogekile wase thatha izigumbu ezintathu ukuthi ayekukha amanzi isigumbu lezi zilombala olithanga.

Abantwana bayabobotheka ngoba bakhelela amanzi ahlanzekileyo. Bayakwazi ukuthi bangafika ngekhaya amanzi lawa bawanatha bekhululekile ngoba aphuma empompini njalo ahlanzekile lamapheyili abo abakhelela kiwo mahle ahlanzekile okumangalisayo.

Kusesibhedlela lapha abantu balayinile wonke umuntu ugqoke imask kuthi abezempilakahle abenza lumsebenzi bahlezi ababili lapha ezitulweni omunye ugqoke ibhatshi elimnyama omunye elakhe lilombala oyisibhakabhaka.

Abantwana abanengi nxa behlatshwa ijekiseni bayakhala okumangalisayo kodwa ukhona engimbone bemhlaba namuhla ekilinika, ubethule zwi unana ezivulele amehlo akhe.

Umntwana ukha amanzi ungene emfuleni ngenyawo. Kumele abezempilakahle bahlome umkhankaso okufundisa abantwana ubungozi bokungena emanzini, ngoba akhona amawemusi angamluma enyaweni atholakale eseloemkhuhlane efana lebilhazia

Obekade ememezela emhlanganweni wabakhulu bezempilakahle, uyamukele isethekeli ekade kumele siyethule okukhulu kulo umhlangano. Usiyamukele ngokusibobothekela kanye lokusiqhawula.

nxa kungo lwesibili amaviki wonke weklinika kuyabe kulilanga labo mama lokuhalbisa abantwana ufica kungasimuntu nje kuyabe kuyinhlabathi kuyabe kukhanya kuyisililo ngapha langapha ngabo abanye bayabebehlatshwa amajekiseni

Omama asebefundisiwe baqeqetsha ukuthi bazabe bencedisa umphakathi esigabeni ngokuthile nje okungadlulelanga phambili bajabulile kakhulu bayahlabelela bayaqakeza kanye lezandla.

Izisebenzi ezisebenzela kungatsha ezehlukeneyo ekilinika bezisamukela umeli wabo okade evela emazweni. Bathabe kakhulu bemhlabelela ingoma ezehlukeneyo, bemqakezela izandla ngesikhathi efika.

Abantwana besikolo isikhathi esinengi yibo abahamba bayethwalela ababalisi babo amanzi ngakho siyababona lapha abantwana abayisithupha. Kuhlangene abangabafana labangamankazana bakhelela amanzi emabhakedeni alombala olibanana.

Emveni sekufundiswe abantwana besikolo ukuqakatheka kokugeza izandla ngesepa kumbe ngomlotha, kukhethwe abathathu kwathiwa kabatshengise abanye ukuthi izandla zigezwa njani babaqondisa empompini.

Umama uphethe umntwana wakhe omncinyane ozelweyo. Kuthi abanye ababili abazigqokele impahla zabo bengekho kuyunifomu yabomongikazi babuye lapha baphethe amaphetshana kukhanya kukhona abancedisa ngakho.

Owesilisa ogqoke impahla eyisibhakabhaka uthwele ibhakane elifanekiswe abantwana ababili ongumfana kanye loyinkazana utshengisa umama omileyo lapha eceleni kwakhe.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ngezempilakahle kusukela ezingeni elincinyane lokhu kuyabenza bakhule bekhaliphile ingqondo ikwazi ukwehlukanisa izinto ezilungileyo lezingalunganga.

Abasebenza kugatsha lwezempilakahle ayisikho ukuthi umsebenzi wabo ngowokwelapha kuphela abantu bayenelisabukuthola beqoqa ulwazi lokwehlukanisa ibanga labantu abatholayo labaswelayo bayabe bebala njalo ukuthi abantwana abazelweyo bangaki elizweni umnyaka uqala uze uyephela

Kusemhlanganweni lapha okulokuxoxisana lokuxhwayisana abanye baphethe amaphepha bayabhala phansi kuthi abanye abaphuze ukufika bagcine beyiswela indawo ngoba bakhanya sebemile ngemuva

Omama bakhanya bajabule kakhulu. Baphakamise izandla bayagida lapha, bagqugquzelwa ngokwezemphilakahle ngakho kukhanya imfundiso leyo abayitholileyo, iyabathokosiza kakhulu

iminyaka yonke kuyaba lomhlangano omkhulu abaphathi bezempilakahle abavela emazweni ahlukeneyo bayahlanganela endaweni eyodwa befundisana ngezinto ezithile kanye leminye imikhuhlane abayabe behlangane layo

Ubesethwele nzima uSiphiwe ngokuhlala ehlukunyezwa ngumkakhe. Wasebona kungcono asondelelane lomunye wabeze mpilakahle oyenza I counseling. Ufike wahlala phansi, waxoxisana laye kabanzi emnika I counseling.

Umnumzana oyakhe isibhedlele sakhe ukuthi sizayelapha abantwana laba abazintandane kanye labaswelayo. Ufake ibhakani elimhlophe ngaphandle kwalesibhedlela. Wasesima eceleni ethatha impikitsha ukuze kutholakale kumakhalekhukhwini abantu bakubone basondele.

kulendaba ephume ephephandabeni edumileyo kakhulu kulamalanga kuthiwa kulosisi oleminyaka elitshumi lasithupha kukhanya wadlwengulwa ngumnewabo ngakho usehlezi ekhala ngaso sonke isikhathi abezempilakahle bebesithi kumele bamvakatshele bayexoxisana laye ngakho lesi sigebengu sesibotshiwe

Abazali babantwana kanye labo bonke abagcina abantwana abayabe belamandla abawaphiweyo okuthi bakhangele lumntwana. Kumele banxwayiswe ukuthi akumelanga umntwana bahlukumezeke. Lokhu kuyamphambanisa emncabangweni kanye lengqondweni.

Emveni kokufelwa ngumfazi uBhanda , walahlekelwa zingqondo zakhe wasuka ngekhaya wakhetha ukuyahlala egangeni. Kwasekuthi umnumzana owafundela ukuxoxisana lezigulane okuthiwa yi soshali wekhi umbizile waxoxisana laye ukuze enelise ukuzithola esengumuntu obuyele ngekhaya.

Abezempilakahle bebehlanganele bexoxisana mayelana ngokuncedisa abantu laba abayabe bedluke emkhuhlaneni wokulahlekelwa zingqondo. Bebekhuthqza ukuthi abantu bangaphathi kabi abantu ngenxa yokuthi bake bagula lumkhuhlane.

Owesilisa ovela emazweni aphetsheya ubegqoke ibhulugwe eliyikhakhi leyembe yakhe eyi"scotch".Ubemile eceleni kwebhakani laleso sibhedlela asivulileyo ukuthi uzancedisa laba abantwana abazintandane abangela bazali.

Bakhona abantu ababizwa ngokuthiwa ngokuthiwa ngamaSocial worker. Lababantu, bayabe besebenza ukuxoxisana lomphakathi. Nxa ungabe ukhathazekile, uyenelisa ukubathola ecingweni. Ubhukhe. Ubusuhamba uyexoxisana labo, bakuncedise.

Owesifazana ubambe ikhanda lakhe utshela umkakhe ukuthi libuhlungu ngakho umkakhe usemcebisa ukuthi kungcono bahambe ekilinika yena umyeni ugqoke iyembe elombala oyi pink

Ekilinika bekufakwe inothisi emdulini. Bekuliphetshana nje elimhlophe elibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Phezulu ibala lakhona belithiwa nothisi ukutshengisela ukuthi yisixhwayiso lesi okumele abantu basithathe.

Ikilinika eyakhiwe yabanhle kakhulu, ilamasteps okuthi nxa ufuna ukuya phezulu uyaqansa kuthi eceleni kwayo sikhona isakhiwo esesisidala esesibolile ukuthi kumele sidilizwe sikhitshwe ngoba siyaphambanisa ikilinika leyi enhle.

Kusendlini esibhedlela lapho okuthi izigulane zingafika zigula ziyalindela udokotela khona. Kulombheda olamaviri ofuqwayo, ozasetshenziswa nxa sesisiwa ewadini isigulane.

Umnyango wesibhedlela olombala oyimpunga, phezulu kubhaliwe ngamabala alombala oyisibhakabhaka phezulu kombala olithanga, kuthi emaceleni kulezitina ezinga plastwanga

Esibhedlela nxa lihambisa isigulane ngesikhathi lisamdindisela icard engakaphiwa umbheda ikhona indlu encinyane abayabe belele khona besalindile ukuthi udokotela aze ababone abesephawula ukuthi benziwani.

Eminye imikhankaso iyahlukanisa omama labo baba uthola kulelanga lokuhlola obaba bayabe beyenzela ukuthi kube lokuhleleka ngoba kungahlangana omama labo baba uthola sekuxokozela sekuyisiphithiphithi.

Umama otshaywa likhanda oselenwe ezimhlophe uhanjiswe ngumkakhe ukubana eyethola ungcedo ubehlezi nje esitulweni ubelokhe ebambe ikhanda ngezandla okutshengisa ukuthi uyafuthelwa

Umnumzana useLabhorethori ufundela ukuba ngudokotela. Ngakholesi sikhathi uyabe esesisebenzisa ukwenza eyinye yemihloliso okumele akwenze kungama ekisiperimenti.

Abafundi bahlangene lapha baphethe amaphetshana umbalisi wabo kukhona akuchasisayo, ngapha besenza emtshineni yabo, phela bafundela ukuba ngodokotela ngapho kuyabe kumele bathathe amanye ama experiment.

Bathe sebefundile, sebeqheqhetshile, abakade befundela ukubangabanye belaboratory kwengatsheni zempilakahle. Baphiwe izithupha, kwasekuthiwa kabalayini bathathe umfanekiso umuntu wonke ephethe isethupha sakhe.

Nxa sebethe bafunda laba abafundela ukuba ngodokotela. Bangadlula kuzingwalo. Kuyathiwa kabahambe bayekwenza ama experiment. Ukuze babone, impumela yakhona ukuthi iyabe injani.

Esibhedlela zikhona izinto ezisebenza ukupheka ukudla kanye lokupheka imithi. Kuyabe kulombala ocazimulayo konke. Bayawuthanda lowu mbala ngoba kwenziwe ngezenge okuthiwa yisteel esingabambi irusi masinyane.

USiphiwe uthe eseqeqetshile ezifundweni zakhe zeform lesithupha wasebona ukuthi kungcono ahambe ayeUniversity ayefundela ukuba ngudokotela. Usebhizi usetshona ebala eresearcher lapha lalapha.

Abaphathi bohlobo lwezempilakahle abayisithupha bebehlezi phambili ngesikhathi semfundiso ethile ngakho abantu bebengcwele phamu endaweni leyi behlezi nje ezitulweni

Besihamba sihoaliswa amaphepha ngabezempilakahle benxusa abantu ukuthi ilanga langolwesihlanu lilanga lokunakelela laba abalomkhuhlane wetshukela njalo kulilanga lokuxwayisa abantu ngalo mkhuhlane ukuthi badle njani ukuthi bavikeleke kuleso sifo

Ngmbheda osetsenziswa ukuthwala izigulane ziyabe zilele phezulu lapha bona bezifuqa njengoba sibona ukuthi kulamaviri umbheda wakhona uyeneliswa njalo ukugadiswa phakathi kwe Ambulensi.

Kusesibhedlela lapha kuhlanyelwe amaluba amanenginengi nje ahlukeneyo kuleloni njalo ethelelwayo yilabo abanakekela indawo yonke kuthi phezulu kufulelwe ngamazenge apendwa ngombala oyi maroon.

Emakilinika kumele uvukele ekuseni ngoba isikhathi esinengi kuyagcwala kakhulu. Kuyabe kubuye abantu abahambela izinto ezinengi ezehlukeneyo abanye bayabe bezothatha amaphilisi abo abawanathayo abanye njalo bayabe bebisa abantwana.

Umnunzana udonethele esibhedlela esinye sezitulo esinceda kakhulu nxa umuntu ezithwele, bebemile beyamukela lokhu, bebathathu, omama ababili lowesilisa oyedwa.

Omama abayabe bese maternity, abanye bayabe sebebelethile kuthi abanye njalo, bayabe besazithwele belindele ukubeletha. Asebebelethile baphethe abantwana babo. Babukeka bejabulile okumangalisayo.

I ambulance ilomsebenzi wokuthi nxa isigulane sigula ngekhaya liyafona ecingweni babuye bazosilanda lesisigulane. Bayabe belombheda wabo, ungena lonesi ozahle ahambe eqala ukumelapha besuka.

Ezibhedlela zonke kulezikhathi zokungena ,kusiyavakatshelwa labo abagulayo. Ngakho abanye nxa bengenelisi ukubuyela ezindlini ngenxa yentengo yezimota .Bayatshayisa bahlale phandle, bamelele isikhathi esilandelayo njalo .Ukuze babone isigulane sabo .

Into engiyithanda ngamakilinika kwelakithi yikuthi bayenza isiqinisekiso sokuthi kuhlale kulama"shade" awokuthi lanxa abantu belindile ababi selangeni. Bayabe bephiwe njalo amabhentshi okuhlala.

Isibhedlela esikhulu edolobheni, siyakhwe kuhle okumangalisayo. Sihlezi silefilagi ephapha emoyeni, kuthi ma uhamba lapha phakathi, kuyakhiwe izitubhu awungeke uzithole unyathela inhlabathi.

Umama wesifazana ogqoke i blouse ebomvu wafaka lesayeki lapha emakaleni kanye lemlonyeni usekilinika uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi ogqoke isigqoko esimhlophe.

Ifamasi enkulu eyakhiwe kuhle okumangalisayo isifake ezinye izinto emashelufini okukuthi uyafika uzidobhela uhambe uyebhada okufakwa lapha ngamafutha okugcoba kuphela. Imithi uqonda Kubo bakuqhubela bengale kwe khawunta.

Besiphiwa ekilinika umuntu munye ngamunye okade elayinele ukubona odokotela, okungamaphetshana okuxwayisa izindlela eziqondileyo lezingaqondanga ezempilakahle. Lezo eziqondileyo bezifanekise izinto okumele uzenze, kuthi lezi ezingaqondanga bekufanekiswe izinto okungamelanga uzenze.

Obaba bahlezi lapha etafuleni baqhube izandla zabo kwabezempilakahle abagqoke izikipa ezilihluza. Kukhanya babathatha igazi lapha emunweni bebahlola umkhuhlane othile.

Emveni kokuthenga umtshina omutsha esibhedlela seMpilo. Kubuye izivakatshi ezivela phezulu zizobona lowo mtshina okuthiwa uzabe uyenza iscan sekhanda. Bebethabile bebuka umtshina lowu.

Ikhona imikhuhlane ehlasela abantu abadala asebekhulile. Kuyabe kungayisikho ukuthi bayidingile bayithola limikhuhlane kumbe bayithelwe ngabanye. Yimikhuhlane nje eba sezingeni abayabe sebekilo.

Isalukazi esilikhiwa sesihlaselwe ngumkhuhlane wamathambo akasayenelisi loba ukwenzani sokuzwisa usizi ngoba ngaso sonke iskhathi sehlala ehlezi esitulweni nje akasakwanisi ukuyazigezela

Umnumzane uhambe ekilinika ngoba ethi inhliziyo yakhe iyatshaya kakhulu. Ufike waxoxisana lodokotela wamhlolahlola wasesithi kungcono bayehlala phansi bakhulume amtshele impumela. Iphume isithi ulomkhuhlane wesifo senhliziyo.

Wayesehlala esizwa ilihlo lakhe libuhlungu ubabakazi ethi liyadonsa phakathi, wasehamba esibhedlela. Uthe esephuma kusikhani ,wathi kubonakale ukuthi ulezinyama nyama lapha elihlweni ngakho uzamele ayesikwa zikhitshwe lezi nyama.

Esikhathini esinengi abantu abadala asebekhulile bayahlaselwa ngumkhuhlane wamathambo. Umkhuhlane lowu bayabebezizwa bephelelwa ngamandla bewikhi. Ngakho iphepha litshengisele imihlobo etshiyeneyo yemkhuhlane wamathambo.

Omongikazi kanye labodokotela loba besebenza kungatsha zempilakahle lokhu akutsho ukuthi labo abahlaselwa ngimikhuhlane balakho ukuhlola imikhuhlane efana leHIV kumbe imikhuhlane efana lemalariya.

Obaba ababili abasebenzela egatsheni lwezempilakahle bamile phakathi kwendlu okuthiwa yilaboratory. Omunye wakhona ugqoke ibhatshi elimhlophe waziphathela umakhalekhukhwini wakhe. Omunye ugqoke ibhulugwe elimnyama kanye leyembe eyisibhakabhaka. Bazimele nje kukhanya bebezithathela ama mpikitsha.

Igazi nxa limelele ukuyahlolwa eLebhu liyabe lifakwe phakathi kokungama mbodlela okuncinyane phela igazi elithathwa ukuthi umuntu ayehlolwa alikho linengi okumangalisayo.

Icomputer itshengisa umfanekiso wescan somzimba womuntu. Umuntu lo, kukhanya ubelimele embanjeni, ngakho kwasekuthiwa kangene kuscan, ukuze babone ukuthi angabe, elimele okungakanani.

Umnumzana osebenzela eLabhorethori uhlezi phambili kwekhompiyutha, ucubungula indawo ethile eyesigulane esilele ngemuva. Simbathe ingubo elombala olulaza.

indawo le kuthiwa yi laboratory laphoabezempilakahle abasebenzela khona kolunye ugaja kulama khabothi alompala eyisibhakabhaka kuhlangene umpala lo lomhlophe.

Umuntu angalimala aqamuke ingalo loba embaleni uyahanjiswa ayefakwa ku Scan ukuze kubonakale ukuthi ulimele okungakanani. Yikho siyabe sesizancediseka lula ngodokotela

Kusesibhedlela lapha ewadini yabomama balele lapha , kukhanya bambathe ingubo eziyiblawuni kuthi umongikazi wabo uhlola amaphepha.

Ilabhorethori esanda kuyakhiwa, ayikasetshenziswa. Ngakho abezempilakahle bebeyifaka amampikitsha kumabona kude ukuthi abantu bayibone. Ikhanya ibukeka inhle okumangalisayo. Ilombala oyisibhakabhaka ojiyileyo indawana zonke ohlanganiswe kanye lombala omhlophe.

Nxa beselebheruthori lapha bepheka imithi kanye lamaphilisi bayabe belemitshina ehlukahlukeneyo. Bayabe besenza beweya okunye bekuxhwathisa ngendlela nje abafundela ngayo.

ELaboratory nxa sebethe batshiya befake imithi yabo abayihlolayo. Balakho ukuthi bakhiye, bengavumeli muntu ozangena. Bayatshiya umlayo ngaphandle ukuthi akula muntu ongenayo lapho.

Kuselabhoretri lapha, bahlezi abezempilakahle, bagqoke impahla zabo (lezi abasebenza ngazo iskhathi esinengi) ezenziwe ngeseyili elombala wesibhakabhaka. Kukhona abakubambabambayo ezandleni, okutshengisela ukuthi bayenza amathesti ahlukeneyo.

izinto zilokhe zisiya ziphucuka esikhathini esinengi kungangena ezambuzini zaphakathi emadolobheni akula sidingo sokuthi isepa uhilihlele ezandleni uyakhongozela nje iyaziphumela bese ugeza

Kuleselabhorethori lapha yikho okuhlala khona imithi eyehlukeneyo esanda kuphekwa. Emdulini kunanyathiselwe iphepha elimhlophe elibhalwe ngama bala amnyama. Kuthi lapha kulombala ocazimulayo okukhanya kulezivalo okutshengisela ukuthi yiyo amafiriji okufakwa khona imithi.

Abezempilakahle bayanakekela yiloba ngubani abakhethi muntu abala kuthi uyenelisa ukuzihambela kumbe ugogekile kuthi labo njalo abafikelwa yikulimala bayabancedisa ngokubanika izigodo zokubambelela okuthiwa ngama crash.

Umama obelethe abantwana abangamaphahla. Ubejabulile okumangalisayo ekhanya ebobotheka. Umongikazi ubethwele oyedwa kuthi omunye wakhona ubemgodlile umama womntwana.

Owesifazana obobothekayo ubambe isisu sakhe etshengisela ukuthi uzithwele ,ukhanya ujabulile ngoba ngumntwana wakhe wakuqala selokhe etshadileyo ugqoke isikipa esibhalwe ngamabala amhlophe kuthi esandleni sakhe ulendandatho etsengisela ukuthi utshadile.

Esikhathini esinengi emakhaya nxa kuyikuthi isibhedlela lapho okubelethelwa khona sikhatshana omama bavumelekile ukuthi bathwale impahla zabo bayehlala endaweni okubizwa kuthiwa kusemadumbeni , lapho bayabe bephila bekhonale labanye kodwa imuli yenelisa ukubavakatsele isiyabanika ukudla.

Onensi abasebenzela ewadini yemathenethi lapho okubeletha khona omama, bathethe isikhathi sabo bathi bafisa ukuthatha umfanekiso ozabayisikhumbuzo empilweni zabo.

Omama abaqoke izikipa ezilombala oyi blue, bahlezi baphethe abantwana bayabamunyisa kutshengisela ukuthi basemhlangwaneni othile owezempilakahle ngoba ubuso babo bonke bukhangele 1 ndawo.

Umama obelethe abantwana ababili uvakatshelwe ngabezempilakahle. Bezexoxisana laye ukuthi angabe uyenelisa ukuwagcina amaphahla lawa kumbe ulaso isidingo sokuthi ancediswe nguHulumende.

Esibhedlela ngibone okunye okuyizinto okungamatanka okukhulu. Nxa ukukhangele uzathi ngokuhlala igazi kanti kulapho okuphekwa khona ioxygen yokuncedisa labo abangaseneliyo ukuphefumulela bona.

Nxa usuthe walimala edolweni wanyela njengabantu laba abathanda ukuzivoca voca, kuqakathekile ukuthi uvakatshele abakwazi ngezempilakahle zamathambo. Bazakuncedisa bakutholise izinto ezithile ezizakujeka zikwenze wenelise ukunyathela.

Amakrashi yizigodo ezincedisa labo abantu abayabe sebesuke bawela engozini yokulimala enyaweni. Ayancedisa ukuthi ubambe ngapha langapha wenelise ukubhalansa nxa uhamba.

Zikhona izilonda othi ungaba lazo kumele uzivale ngebhanditshi. Kuyabe kuvikelwa ukuthi kungabe kulokhe kuhlalwa zimpukane ezizatshiyela amagcikwane angalunganga azayenza isilonda sicine sibhibhidla.

Ungahamba ekilinika kumbe esibhedlela usiyabona abagulayo, uzabuya umangele ngoba imitshina eyabe itholakala lapho eminye lawe uyabe ungayizwisisi ukuthi isebenzani, eminye yakhona iyabe ilamaviri ubone omongikazi behamba beyidonsa kuphela.

usungabona izinto zabodokotela abazisebenzisayo kube lemicabango yokuthi lokhu kusebenza lokhu kanti ulahlekile okunye okuyizinto kwaziwa yibo uphela ukuthi bakusebenzisani bayabe besaba ukuthi abantu bazaqala ukusebenzisa izinto lezi ngendlela engalunganga ngekhaya

Amazinyo yinto okumele ihlale inakekelwa. Iyaxujwa ukuze ingaboli njalo abantwana kumele bafundiswe ukuthi bangathandi ukuqhoba iziwiji ngoba zikhona indima eziyidlalayo ekuboleni kwamazinyo.

Sikhona isitulo esilamavili esibhedlela lesi situlo sincedisa ukwamukela izigulane eziyabe zingenelisi ukuzihambela. Liyamubamba limhlalise phezulu beselimfuqa limuse lapha okumeke ayekhona. Kubebakhona njalo okunye okudonethelwa laba abangenelisiyo ukuzihambela ikakhulu asebegugile.

Kuthiwa kulesifo okuthiwa yipork's virus isifo lesi kukhanya uyabe uqhubukile kakhulu ngakho abezempilakahle bebegqugquzela ukuthi wonke umuntu ehambe eclinika ukuyathola ijekiseni yokuzivikela kulo umkhuhlane

Umuntu angadabuka kumbe esikiwe sokumele athungwe akhona amathuluzi asetshenziswa lapha esibhedlela, okunye kwakhona ngokuyisi gelo abayabe bebamba ngakho ungakubona kukuncinyane ukudelele kodwa kuyenza umsebenzi omkhulu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela, ulendawo yokuthi isigulani siyabe silele okunye njalo kuplagiwe emdulwini okutshengisela ukuthi kumele kuthathe amagetsi.

Kukhona okusasitulo kodwa ngani ngesabantwana. Kulombala omhlophe kanye lombala oyipink, kulenyawo nje ezimbili ezibhalanse phansi lapha.

Ekuhambeni kwami evikini elidlulileyo ngisiyabona udokotela ngamangala ngimbona ekhipha intambo eyiround elombala oyisibhakabhaka eyitshiya phezu kwetafula. Phambili kulokunye okumhlophe nje. Uthe ebuya wathatha lokhu wangithandela. Ngamangala ukuthi yizinto abazisebenzisayo lezi.

Izigelo kanye lamanarithi asetshenziswa ezibhedlela akumelanga kutholakale kulerusi ngakho zikhona izikafuthini lapho okufakwa khona kuvalelwe phakathi. Ezilombala ocazimulayo kungabanjwa yirusi kalula.

Nxa usiya khipha izinyo, ufika uhlaliswe esitulweni esibutofotofo. Isitulo lesi siyakwenza angani ulele. Siyabe sikugobisa ukwenzela ukuthi lowo okukhupha izinyo akukhuphe lula.

Ibhokisi le first aid lifakiwe lapha ekhabothini elihlala khona. Lilombala obomvu. Kuthi eceleni kulesikali esilombala ocazimulayo. Phezu kwaso kulephepha eliluhlaza.

Umuthi obhalwe broncho cough syrup kuthiwa uyaqeda ubuhlungu lapha esifubeni esomileyo. Uyancedisa ukuthi umuntu angakhwehleli njalo nje.

I flue ngumkhuhlane obangelwa yikungenwa ngumqando kumbe igcikwane nje eliyabe livele komunye umuntu nxa ulomkhuhlane lo uyabe uvimbana emakhaleni lapha uhlala uphuma amakhovula .

Amagabha amaphilisi abekiwe lapha ekhabothini. Amane alombala oluhlaza ecenter wona emhlophe. Elinye lilombala obomvu kuthi elinye njalo lilombala oyipurple. Wonke abhalwe ngamabala amnyama.

Izigubhu ezinengi ezilombala omhlophe okubhalwe phezu kwazo ukuthi yiIV Fluid. Lezi zisetshenziswa kakhulu ezibhedlela. Kuyabe kufakwa emthanjeni ukwengezelela kungabe kuligazi kumbe amanzi emzimbeni.

Empilweni yami besengijwayele ukuthi amaphilisi wonke amhlophe kanty angibuzanga elangeni ngithe ngifika eFamasi sengibaqhubelile ibhuku lami kade kumele babone khona ukuthi ngithenge ini ngabona sebengiqhubela ibhokisi ngithe ngivula phakathi ngathola kulamaphilisi alombala oluhlaza.

Umuthi wokukhwehlela obhalwe KOFOL syrup. Umuthi lowu usembodleleni eyi brown. Uthi phakathi kulomuthi ongamanzi oyabe ulombala obomvu.

Unana wami uvuke elobuthuku emehlweni ngolwesibili. Ngahle ngahamba laye ekiliniki. Bafike basinika umncitshi osembodleleni encinyane, emhlophe elesivalo esibomvu.

Umntaka dadewethu wayengasahlali esikolo, angafika uzezwa sesifonelwa sekuthiwa sevaleka, sithe sisimhambise kudokotela wasitshela ukuthi ule "Asthma". Kusukela khonalapho besekumele ahlale elomuthi wokunatha.

Umongikazi ubephethe ugebhezi lwamaphilisi alitshumi..Ubelayela isigulane akade sisithi sitshaywa likhanda. Ngesikhathi simelele lathi ukuthenga epharmacy. Ibhokisi lakhona belilamabala amnyama, kanye lamhlophe.

Kwezempilakahle kuyaphucuka okunye okumangalisayo. Sebevuse okunye njalo okungayisiwo maphilisi kumbe umuthi wokunatha. Kuthiwa uyakufafaza nje khona nxa uzivikela emqandweni, uzazizwa usukhudumala ngaphakathi.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ukuthi moisturising cream kutsho ukuthi lezi zingcobiso ziyayenza isikhumba somuntu sihlale sibuthakathaka sihlanzekile njalo.

Amaphilisi e BP afakwe phakathi kwegabha elimhlophe afanekiswa umbala wawo ngaphandle ukuthi abomvu kwasekuchasiswa ukuthingumhlobo bani wamaphilisi

IDriphu ngokunye okutholakala ezibhedlela okuyabe kungamanzi kusemaphepheni angani ngumqamelo. Esikhathini esinengi kufakwa izigulane lezi ezigula okuphambili ,ziyabe zingaselamandla, ngakho bayabe besenzela ukuthi zithole amandla okukhuluma.

Kubekiwe lapha amabhokisi amaphilisi ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Elokuqala libhalwe ukuthi amaphilisi lawa ayelapha ifulu kanye lokukhwehlela Kuthi elesibili libhaliwe ukuthi yivikisi layo incedisa nxa umuntu evimbene. Elesithathu liyelapha ikhanda elibuhlungu.

Ngithe ngisiyabona umnewethu esibhedlela ngafica kulokunye okugaxiweyo nje ensimbini. Bekuliphetshana elikhanya lilamanzi ngoba belikhanyisela Ngithe ngimbuza ukuthi kungaba kuyikuyini wathi Yi drip. Kuyabe kungezekela amanzi athile emzimbeni aseshota.

Umuthi wokukhwehlela osembodleleni eyi brown. Ngaphandle unyathiselwe iphepha elilombala oluhlaza. Ufanekisiwe ngaphandle amahlamvu alesosihlahla esisetshenzisiweyo njengeyinye ingxenye yokupheka lumuthi.

Abantu abanengi uyabezwa bekhala bethi mina angidli ukudla okuthile ngile allergy kumbe angigezi ngesepa ethile ngile allergy yayo bayabe besitsho ukuthi banga sebenzisa lokho okuthile kungabe yisepa iyamqubula kumbe ukudla kumkhiphe amafusi.

Umntaka mnewethu uphethwe yi asima. Yamqala esasengumntwana emncinyane. Ngakho sekumele ahlale elesipuleyo sakhe esithile esokuthi uyazifafaza lapha emlonyeni nxa sekungani kuyamqala.

Umama ubehambe ekilinika ethi uhlatshwa yisihlabo esiphangeni bafike bamnika okuyimbhodlela okuncuncuncu okulamafutha angani yivaseline emhlophe phakathi kuthiwe sibe simrabha kathathu ngelanga.

Ibhokisi leli libhalwe ukuthi okuphakathi ngamaphilisi. Kubhalwe ngombala omnyama. Lona ibhokisi limhlophe nje, libe selisiba ngokulibhandi okuluhlaza.

Amaphilisi alombala olithanga aphume phakathi kwebhokisi elimhlophe wona ibizo lawo kuthwa ngama neurontin amaphilisi lawa linye ngalinye libhaliwe ngaphandle ukuthi li weigh okunganani

Amambodlelamathathu omuthi wokurabha eyokuqala ilesivalo esiyisibhakabhaka kuthi ephakathilaphakathi yona ingeyesibili ilesivalo esimhlophe ibhalwe ngamabala abomvu eyesithathu ilesivalo esiluhlaza.

Kusefamasi lapha. Kugcwele imihlobohlobo yamabhokisi kanye lamagabha alemithi lamaphilisi atshiyeneyo. Kodwa kwesinye isikhathi uyathi uthwele iphepha likadokotela ufuna umuthi othile uzwe bethi kawukho. Uzibuze ukuthi izinto zonke lezi ezigcwele lapha kungaswelakala njani.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe , libhalwe ngamabala amnyama ukuthi Bilastine Tablets , amaphilisi aphume phakathi wona akhanya alitshumi kuphela

Amaphilisi alompala oluhlaza aphume phakathi kwebhokisi elilompala emithathu. Owakuqala ngomhlophe uthi owesibili owenze imizila emibili ngobomvu, owesithathu ngoluhlaza.

Ekuqaliseni ngisasengumtwana ngangihlala ngicabanga ukuthi amaphilisi wonke angumpala omhlophe sengisiya nginanzelela ukuthi uyenelisa ukuthola amaphilisi ayipink akhona abomvu akhona njalo alithanga kusiya ngokuthi aphekwe afakwa umpala onjani.

Umuthi osembodleleni eyi brown .Ubhalwe ngamabala amnyama amancinyani ,kwasekuceciswa ngaphandle ngamabanana lezinye izithelo nje .izithelo lezi kukhanya yizo ezisetshenzisiweyo kulungiswa Lumuthi.

Izimvu yizifuyo ezihlala ngekhaya ezifuywayo kanye lembuzi izifuyo lezi kumele zithole ukunakekelwa zibonakale ukuthi impilakahle yazo iphephile ngakho kule ndawo okuthiwa kuse vertinary nxa ulohlupho lokugulelwa yizifuyo uyaqonda khonale bazakuncedisa

Izinto zekilinika lezi, ngamabhanditshi asetshenziswa nxa umuntu elimele. Uyabhanditshwa isilonda sibotshwe ukuze singaqhubeki siwopha. Bayabe beqale bayabe beqale bagcoba umuthi phambilini.

Imbodlela elombala oyisibhakabhaka ,ifanekiswe ngaphandle ukuthi phakathi ithwele ibhanditshi .Ibhaliwe ngamabala abomvu ,kuthi isivalo sakhona silombala olomzila oyi green.

Sisakhula ubukhona umkhuhlane okuthiwa yi chickenpox. Umkhuhlane lowu ubuthi ungakubamba uyabe uqubukile umzimba wonke. Ngaleso sikhathi uyabe ungavunyelwa ukuhamba esikolo ngoba uyenelisa ukuthelela abanye.

umuthi osembhodleni eyi orange kanye lebhokisi lakhona lilompala ofanayo libekiwe lapha phezulu kwetafulaubhalwe ngamabala aluhlaza kanye lamhlophe

Izolo ubaba uhambe epharmacy esithi utshaywa likhanda. Bafika bamthengisela amaphilisi aphakathi kwebhokisi elibomvu, elibhalwe mgamabala alithanga. Belibhaliwe ukuthi amaphilisi la ayabuqeda ubuhlungu, njalo phakathi alitshumi lasithupha.

Umuthi okuthiwa yiHTC ngowokukhwehlela, ulebhokisi elilombala ohlangeneyo olithanga kanye loluhlaza. Imbodlela yakhona iyabe insundu ilesivalo esimhlophe.

Ama-amoxicilline ngamaphilisi asebenza ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Alombala olithanga ohlangene lokubomvu. Phakathi ayabe eyimpuphu kodwa nxa ulinatha iphilisi akumelanga uvule phakathi unatha kunjengokuba.

Imithi yokwelapha etholakala efamasi ayisikho ukuthi yimithi enathwayo kuphela. Eminye yakhona iyabe ingeyokugcoba okufana lokurabha umuntu nxa enyelile. Bayakutshela ukuthi hlikihla ngalowu umuthi kumbe nxa uhlatshwe yisihlabo.

Umuthi odembodleleni emnyama ubhaliwe ukuthi multivitamin, multimineral, iron syrup umuthi lowu ufakwe iphepha elimhlophe uphume njalo ebhokisini elimhlophe

Iseradephu ngamaphilisi aphuma phakathi kwebhokisi elilombala oyisibhabhaka esenta. Kubhaliwe njalo ngamabala amnyama ukuthi iphilisi linye ngalinye liweya okungakanani.

Esikhathini esinengi amabhokisi e festi eyidi alombala obomvu kumbe omhlophe lapha kubekwe alombala obomvu ngokugcweleyo ekhabothini ebesesiba lendawo lapho alokumhlophe kancinyane

Kukalutshwane ukuthi ufice ibhokisi lamaphilisi lingabhalwanga ibizo lamaphilisi aphakathi. Besekusithi ungavula yikho ozabona khona ukuthi kanti ngaphandle lapha kukhulunywa ngamaphilisi anjani.

Kwesinye isikhathi uyathola umuthi kumbe amaphilisi okulebizo elilodwa, kodwa ehlukene ukubunjwa kwawo, lokho kuyabe sekufuna bona abezempilakahle, yibo abakwaziyo ukuthi kuhlukana ngani.

Ungafika ekilinika loba esibhedlela ungakaboni umongikazi kumbe udokotela, likhona ifasitela okumele uqonde kilo lapha uzathola umuntu ozakuncedisa ngokukudindela.

Ekilinika insuku zonke ekuseni nxa kungakaqalwa ukwelatshwa abantu. Kuyaba le mfundiso ezithize ezitholakayo. Ikakhulu kubomama abalabantwana. Emveni kwalokho abantu sebezaqala ukuya endaweni ezehlukeneyo besiyabona odokotela babo.

Uthe esebelethile umama umntwana wokuqala ,umongikazi ubuye lo doli, yena wathi akaphathe owakhe umtwana. Ubemtshengisa ukuthi indlela efaneleyo okumele ayilandele nxa semunyisa umntwana.

Kulendaba ephume ephephandabeni leviki ephelileyo. Ukuthi kulomama ozele umntwana oyisigoga. Bebexwayisa ukuthi abantu kumele bemukele isimo lapho sebethe bathola abantwana. Kuzamela amnakekele,, njalo umphakathi umncedise. Ukuze angahlukumezeki.

Kusendlini lapho okulaliswe abantwana esibhedlela. Sekuyisikhathi sika mongikazi ukuthi ahambe ebahlola. Omama babo bayabe bekhona labo ngoba akuvunyelwa ukutshiya umtwana ongaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiya ngalo mbili eyedwa.

Umama uhambise umntwana esibhedlela. Into yokuqala, udokotela afike wayenza, yikuthi amhlole ukuthi umzimba wakhe ungabe utshisa okungakanani. Lokhu bayabe besenzela ukuthi, bamncedise ngendlela efaneleyo

Abafundi abafundela ukuba ngo mongikazi kanye labodokotela bonensi. Bebe mile longuye ophetheyo besesifundweni bonke bebegqoke impahla ezilokuyi sibhakabhaka, kuthi emakhanda begqoke ingwane eziluhlaza.

Abantwana abane, ababili bagqoke amajesi alombala oluhlaza, amajesi abo alezingwane njalo. Kuthi abali njalo bagqoke iYunifomu eleyembe eyisikotshi.

Kuse wardini yabantwana abagulayo abaphiwe imbheda sekuyisikhathi sokuthi udokotela ahambe ebahlola umile yena ugqoke impahla eziyisibhakabhaka njalo ungowesilisa.

Kulendaba esiyibale ephephandabeni ukuthi kulomntwana otholakale ebekwe eceleni lesifula. Umntwana lowu ubegoqelwe ngezambia engagqokanga lutho. Bahle bamthatha bamgijimisela esibhedlela ukuze ayehlolwa ukuthi akakahlaselwa ngumqando kumbe eminye imikhuhlane.

Omama ababili badlala labantwana babo phela abantwana abancinyane kuqakathekile ukuthi bathole isikhathi sokudlala lokhu kubenza bakhule bethuthukile kukhono lokukhuluma kanye leloku lalela.

Umntwana ulele etshisa umama wavuka ekuseni wamthatha wahamba laye ekilinika. Uthe efika bembuza ngumongikazi ukuthi kubuhlungu ngaphi, wakhombela emphinjeni. Ngakho besekumele akhamise ambone ukuthi ulamadlala yini.

Abazempilakahle abakhangela abantwana abancane abasakhulayo kuze kuyefika eminyakeni elitshumi lanhlanu. Balokubavakatshela babafake emidlalweni ethile lokhu bayabe bekwenzela ukuthia bathole isikhathi sokuzilibazisa lalabo bantwana njengoba ziyabe zivaliwe izikolo.

abantwana abafunda e creche kaMnumzana u Ndlovu bahlanzekile kakhulu ngibone umfanekiso wabo benxusa ukuthi abantu abalethe abantwana i uniform yabo ibinhle okumangalisayo yiziketi ezibomvu lama blouse amhlophe kuthi lapha entanyeni kulokunye abakugaxayo okubomvu

Abafundi abasakhulayo abafundela eze construction kugatsha lwempilakahle. Bebegqoke amabhatshi okuthiwa ngama reflactelor alombala oluhlaza kanye loyimpunga. Kuthi ekhanda begqoke ama helmet ayi yellow.

Abafundi bahlezi etafuleni, balombalisi wabo eceleni. Bazivulela amabhuku abo alemifanekiso .Phela abafundi abase"creche" bayabe bengakafundiswa ukubala ngakho bayabe besafunda ngokubona imifanekiso etshiyeneyo.

Nxa kulemidlalo yebhola kumbe eyokugijima laba abayabe bengekho enkundleni abafundi kumele bebe behlabelela ukuze labana abaphakathi kwenkundla bazizwe besiba leveve lomdlalo abayabe bewenza.

Kuse Famasi lapha okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi eyehlukeneyo kwesinye isikhathi nxa uke wathenga lapho uyafika ubatsele ibizo lakho besebekhangela ku khompiyutha wabo besebezakuncedisa.

Kusewadini yabobaba abalalisiweyo esibhedlela kuyikuthi bayagula. Omongikazi sebebhoda ngoba ihola labo selifikile. Ngesikhathi lesi bayabe benika izigulane amaphilisi behamba behlola njalo ukuthi sezisizwa njani okwaleso sikhathi.

Esikhathini esinengi, umphakathi uyake unxuswe ukuthi udonethe igazi. Ukuze basize impilo zabantu laba, abayabe begula ezibhedlela..Sekuthiwa igazi lilutshwana. Kujayeleke ukuthi, bayaqala bakuhlole imikhuhlane ethile. Basebekuthatha ke igazi.

Umntwana nxa esanda ukubelethwa uhle abe lenumba yakhe. Lapha bayabe sebesenzela ukuthi bengatholi sebetshintshanise abantwana ngoba bayabe bebanengi abantwana abazelwe lelo langa kuleyo kilinika.

Abasebenza kungatsha zempilakahle bazigqokele amabhatshi abo amhlophe kuthi abanye bagqoke impahla zabo nje kodwa kukhona abakugaxileyo entanyeni wonke umuntu ulakho kukhanya bebethekelele indawo ethile besiyabethwa ngumoya .

Nxa kuyimidlalo yebhola kumbe eyokugijima bakhona abafundi abayabe bekhethiwe ukuthi bazabe bebamba labo abawayi bebancedisa ngendlela ethile. Bayabe bethwele isikhwamanyana esilezinto zonke ezidingakalayo.

Umongikazi othethe isigulane sakhe esihamba nge wheelchair , usifuqe ukuthi bayevakatsha esivandeni bake babethwe ngumoya , phela akalimalanga engqondweni kumbe ezandleni ugogeke ngasenyaweni kuphela

Umntwana uthe elele ekhala ubusuku bonke ethi uyatshilwa esiswini umama uvuke ekuseni wamthatha wahamba laye ekilinika into yokuqala udokotela afike wayenza yikuthi amthathe I temperature andubana emncedise ngokumelapha .

Umama ozithweleyo selesisu esesikhulile okutshengisela ukuthi ukukhululeka kwakhe sokuseduze . Uhambe ukuyabona uDokotela ngakho wafika kuthiwa alale phansi embhedeni ukuze bamhlole besebenzisa itechnology ezabe ibonisa ngaphakathi ukuthi umntwana udlala kanjani .Uthola ukudla kanjani.

Umntwana angazalwa inyanga zakhe zingakakwani. Uyathathwa ayefakwa endaweni ekhudumala okufana lokuthi usesiswini sikanina. Kuyabe kulendlela umama ahamba esiyamfeeder ngayo ngakho yiso isifundo abaqondane laso namuhla abafundi abafundela ukukhangela ngezempila kahle.

Umntwana uhambe loyise ukuyabona udokotela ukuze bamhlole imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni wakhe. Ubesehlala etshisatshisa ngasodonke isikhathi.

Umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe uphethe okuyizinto okuthile akusebenzisa ukuthesta igazi labantu. Phambikwakhe kulekhompiyutha kukhanya uyenza ngapha ebala.

Ngehola lesitshiyagalombili nsukuzonke kumabonakude ntambama sekukhona uhlelo lwabezempilakahle abayabe befundisa mayelana ngezithelo ezehlukeneyo kanye lokuqakatheka kokuzidla lezizithelo.

Umnunzana ugqoke amaglavisi esandleni ukhipha umuntu izinyo kuthi lapha emlonyeni ugqokile isaheke okubizwa kuthiwa yimaski ngesikhiwa.

Kusendaweni yempilakahle lapho abanye abasebenzela khona kugaja zokuhlolisiswa ngamacomputha amazwe wonke jikelele. Indawo leyi ilabomabona kude abayisibhakabhaka abatshiyeneyo nje. Kuthi yonke into ephakathi imhlophe.

Ngesikhathi sekhefa laba abasebenzela ekilinika basekhitshini abanye bazithwalele amafoni abo kuthi abanye njalo babambabamba imiganu bezama ukuthi bathole okuya ethunjini.

Kulecomputer kanye lelaptop lapha epharmacy. Kuthi ngemuva ngale kukhanya umuthi wabantwana. Phezulu kwekhabothi ekucineni, kukhona uchago lwabantwana njalo.

Kusefamasi kulamabhokisi atshiyatshiyeneyo afakiweyo ngokufanana kwawo langomhlobo wamaphilisi ophakathi. Amanye alombala omhlophe amanye aluhlaza, amanye alokulithanga lokubomvu. Amanye amhlophe nje.

Ngithe ngizithutshela ngiqonda e Famasi ngisiyathenga amaphilisi ngabona owesilisa ogade ibhayisikili ubethwele okumangalisayo amakhirethi alombala obomvu alamambodlela phakathi kodwa ubelitshova angani akezwa lutho.

Umnumzana oseqheqhetshe ezifundweni zokuba ngudokotela, uthe esanda kuthola umsebenzi waseyenelisa njalo ukuvula eyakhe ikilinika. Uyinike ibizo wathi Sangwa Poly kilinikhi.

Kuse pharmacy lapha ,kufolisiwe amabhokisi awamaphilisi kanye lezimbodlela zemithi. Phezulu kukhona okuyizigubhu okungani ngokwamanzi. Eceleni kwakho kulebhokisi njalo elimhlophe.

I pharmacy engithenge kiyo amaphilisi ibilombala oyisibhakabhaka emawindini, sengitsho phela izinsimbi zakhona lezi ezivikela ukuthi amasela bengabulali amafasitela. Kuthi umduli wakhona ubulezitina ezibomvu ezingaplastwanga.

Kusepharmacy lapha. Kugcwele imithi eminengi, ehlukeneyo. Eminye isemabhokisini. Eminye njalo isemambodleleni. Amaphilisi wona, bayabe bewabeke emagabheni amakhulu. Bawakhupha nxa umuntu esethenga.

Bakhona abantwana abathi bengazalwa bengelisi ukumunya. Lokhu kuyabe kubangelwa yikuthi umntwana yena ngokwakhe akalithandi ibele kumbe umama utshona esemsebenzini uyenelisa ukumthengela uchago. Abanye njalo bayabe bengaphilanga omama.

Kusepharmacy lapha, ngamabhokisi emithi yamehlo ahlukene. Amanye akhona alombala obomvu, amanye alombala oyisibhakabhaka kuthi amanye alombala olithanga ohlangane lokumnyama.

Kuqakathekile ukuthi ungafika endaweni kungabe kusephamarcy kumbe esikolo uyabuza lowu osebenza khonapha ukuphatha lokukhangela leyo ndawo nguye ozakungcedisa ukubana uqonde ngaphi

Efamasi bahlezi belezinto zokuphathela amanzi besenzela ukuthi isigulane nxa sifuthelwa kakhulu singaqeda ukuthenga amaphilisi sihle siwanathele khonalapho.

Efamasi sebelamakhumpuyutha okokuthi nxa umuntu esiya thenga, bayabuza ibizo lakhe kanye lenamba yendlu lapho ahlala khona. Lapha bayabe bayabe besenzela ukuthi kungaba lengozi ethile balabo ubufakazi bokuthi umuntu uthenge amaphilisi njalo nxa ufuna ukuyathenga ngokuphinda bayakuncedisa.

Omama abalabantwana abancane bayaxwayiswa ukuthi konke abakusebenzisa ebantwaneni , kungabe kungama wiper , isepa yokubagezisa kanye lamafutha okubagcoba abakuthenge epharmacy ngoba kuyabe kuhloliwe kungeke kuhlukumeze izikhumba zabantwana

Bengibuza omunye osebenza edolobheni ukuthi ngingathola ngaphi ifamasi ethengiswa amaphilisi. Ungilayele wathi ngingahamba ngizabona ibhakane elilombala oluhlaza ubhalwe ngamabala enhlamvu ezinkulu ezimhlophe. Eceleni kulesitolo seTchno esithengisa amafoni.

Efamasi yikho kwesinye isikhathi sasibone bebhoda besiyabuya lamanye amapilisi. Kuyabe kumele ehlale endaweni ele 'temperature ' avumelana lawo. Kukhona phela ama 'fridge ' okufaka lezo zinto.

Efamasi kutholakala yonke into kanye lalaba abathanda ukuzivoxavoxa bayenelisa ukuthola izinto zabo ezithile abangazigqoka nxa besenza imidlalo yabo.

Sithe sifika edolobheni, lapho esesithenge khona indlu entsha esizahlala kiyo .Sibuzisise mayelana ngesibhedlela kumbe ikilinika eseduzane. Basilayela ukuthi kulomnumuzana osowavula eyakhe ikiliniki , ebhalwe Polyclinic. Yiyo ezabe isinceda nxa singaphathekanga.

Akhona ama pharmacy atholakala e mall phakathi kwedolobho. I mall leyi iyakhwe kuhle okumangalisayo ipendiwe ngombala olulaza kuthi ngapha phambili ibhaliwe nje amabala amane ngombala wesibhakabhaka

Kuse"pharmarcy "lapha. Amaphilisi kanye lamabhokisi emithi yabantwana kulayinisiwe kwahlukaniswa ngokuthi lowo ngumhlobo uphi njalo usebenza ini. Kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukubala nxa sebethenge imithi yabo ema"pharmarcy ".

Kusedolobheni lapha, kodwa kumele sinanzelele ukuthi ibhawa iyakhelwe eceleni kwe"pharmacy" ngakho kumele uhulumende akunanzelele lokho akulungisise ngoba abantu ababuya begula abahambelani leminuko yotshwala kanye lemsindo eyabe iphuma emabhawa.

Nxa uhamba edolobheni kuqakathekile ukuthi ungabona amabala abhaliweyo ezakhiweni ube ubala. Lokhu kuyancedisa ukuthi nxa udinga indawo efana lama"pharmacy" uyahle ubone ubekwazi.

Zikhona izifundiso ezijayele ukwenzakala kwabezempilakahle. Uyathola abantu sebebehamba bethwele ipaper elikhulu. Eliyabe libhaliwe njalo linxusa abantu ukuthi bahlanganele ngelanga elithile. Besiyathola lezo zifundo.

Ilizwe laseRwanda yilizwe elikhathalela impilo zabantu. Ngaso sonke isikhathi abezempilakahle ubathola bevakatshela izakhamizi besiyaxoxisana labo ngezifo ezihlukeneyo lokuthi zelatshwa njani. Ubona sebececise ngamalembu efulegi phambili. Bayalithanda ilizwe labo.

Abafana ababili abezempilakahle bavakatshele amayouth esigabeni. Bebebathatha iweight yabo kanye lobude babo ukuthi umuntu engabe engakanani.

Nxa ufika nje ekilinika uhle ubone ngebhakani eliyisibhakabhaka elixwayisa ukuthi zivikele emkhuhlaneni wecovid kwasekufakhwa lokho okumele ukugqoke okungakuvikela. Kuphindwe njalo kwabhalwa ukuthi uzivikele kuHIV. Lakhona kufakiwe ikondomu okuyilo okumele ulisebenzise ukusivikela kulo umkhuhlane.

Abezempilakahle bebenxuse umphakathi esigabeni, ukuthi zikhona izifundiso ezithile okumele bazezithola babayenzele itende elimhlophe ukuze bengatshiswa lilanga baphinda bafaka njalo izitulo. Phela asebekhulile abenelisi ukuma isikhathi eside

Ama religion ahlukene lapha emazweni akithi. Akhona njalo akholelwa ukuthi bona abayi esibhedlela, isibhedlela sabo kubayisonto yabo. Ngakho akumelanga abantu kubakhathaze lokhu ngoba kuyabe kulukholo lwabo.

Ngithe ngisiya edolobheni ,ngahlangana labantu abanengi kuhlangene amajaha lamantombazane .Ethwele ibhakane elibhalwe ukuthi yiviki ye famasi .Bebenxusa abantu ukuthi bazahlanganela ngesikhathi esithile .

Abesilisa kanye lonkazana oyedwa, bebebambe ibhakane elilombala oyisibhakabhaka. Wonke umuntu lapha ukhanya ugqoke isikipa esimhlophe. Kuthi ngemva kwabo kulabadlali abadlala ibaskethibholu.

kuleqembu labomama esigabeni eselikhethe ukuthi lincedise abantu ngemithi yesintu ngoba bakhanya balolwazi oluthile baphiwe itafula ukuthi bafake izinto zabo bebebhalile ngamaphetshana nje amabizo alezizinto ukuthi ungafika kibo bebekuchasisela ngokusetshenziswa kwezinto lezi

Besisihambela sisiya ezitolo sisiyathenga isinkwa, sahlangana labezempilalakahle abakade behamba bebhoda, basiqhubela okungamaphetshana okuyisbhakabhaka. Bekufanekiswe umama lobaba abangani bangopopoayi, kukhanya likhona elikuchasisayo leliphepha, kodwa belibhalwe ngolimi lwase Rwanda.

Abezempilakahle bebevakatshele indawo yakithi, bafike babeka itende labo estadium lapho okudlalelwa khona ibhola. Bebenxusa abantu ukuthi abangabe befuna ukuhlola imikhuhlane efana leBP, itshukela kumbe iHIV basondele babancedise

Iqembu elihamba likhankasela ngezempilakahle lifundisa abantu ngokuhlukahlukeneyo lithe seliqedile umsebenzi akade liwuqhuba e stadium basebebona kungcono ukuthi bazithathele amapikitsha abo. Wonke umuntu phezulu ubegqoke okumhlophe.

Abantu bangathanda bavuka besiyajoga. Bayabe bekholisa ngoba kulilanga lokuzikhulula, ilanga eliqakathekileyo bebonisa ukuthi ukuzivoxavoxa kuyayidlala indima enhle empilweni zabo

Bebegqoke amabhatshi amhlophe abafana lamankazana abasafundela ukuba ngomongikazi. Bebethokozile okumangalisayo behamba behlabela bephethe iphetshana elikhulu akade likhankasela ukuthi yiviki yokujabulela ifamasi esithenga kiyo imithi lamaphilisi

Emveni kokufundiswa thize mayelana lomkhuhlane we HIV .Abezempilakahle ade behlezi etendeni bathe labo abalesifiso sokuthi bahlolwe igazi abasondele eduzane bahle baqalise umsebenzi . Amajaha amathathu ahle asondela ayahlala ezitulweni .

Izethekeli ezine ,bezivakatshele esigabeni. ukuthi zizoxoxisana labantu mayelana lomonakalo oyenziwe lizulu lesiqotho. Bekungobaba abathathu lomama oyedwa.

Elizweni lakithi nxa inyanga iqalisa llanga lokuqaka, kwangolweSihkanu, luqakatgekile kakhulu. Lelilanga kuyabe kuklinwa indawo zonke. Uthola abafundi labasebenza kungaja ezitshiyeneyo. Behamba bedobha amaphepha.

Emkhankasweni wezempilakahle abantu bayabe bejabulile okumangalisayo. Kuyabe kusiba lekhefu bahlabelele ingoma ezithize bagide nxa sebedinwe yikuhlala phansi kuxoxwa.

Omnumzana ababili bamile phambili kweposter ekade ifakaza ukuthi bahlanganela ukuze bathuthukise indlela zemithi .Kanye lamaphilisi okwelapha abantu .

Omama labo baba bebenxusiwe ukuthi baze emkhankasweni wokufundiswa ngokuphatha imizimba yabo kuhle, bebe yenzelwe itende ukuze bengatshiswa lilanga , izitulo zabo bezigqokiswe amalembu amhlophe, bekukuhle kakhulu lapho.

Abezempilakahle bayenelisa ukusebenzisana labantu besonto abafana labafundisi, ngakho bekufakwe ibhakane elinxusa ukuthi elizweni le Rwanda kuzaba lokuncedisana ukuvikela umkhuhlane we HIV lokuxwayisa abantu ngendlela zokuwelapha kusetshenziswa indlela ethile.

NgoMgibelo odlulileyo, kwakulilanga elikhulu kakhulu .Babehlanganyele abangamayouth abasakhulayo. Bekhankaseka ukusetshenziswa kwecondom. Kendima eliyidlalayo, ekuvikeleni imikhuhlane, ethelelwana ngokusemacansini. Bonke bebegqoke izikipa ezimhlophe ezibhalwe ngebala elincane elibomvu.

Kusemhlanganweni wabantu abasebenza kungatsha ezehlukeneyo kwezempilakahle bahlezi ngmaaqembungamaqembu ematafuleni inengi ligqoke izikipa ezibomvu.

Abantwana besikolo bazwe insimbi isikhala bahle baphuma emakilasini begijima. Bayabe sebekwazi ukuthi sebebizwa ukuthi bazokuma lapho abalayinela khona. Bafice kulabezempilakahle ,babatshela izimemezelo ababuye ngazo lapha esikolo.

Emhlanganweni lapha kugcwele kakhulu abantu besilisa kanye labesifazana. Bathwele iflegi yelizwe elombala obomvu, oluhlaza, olithanga kanye loyiphephu. Bakhanya bayahlabelela bathokozile okumangalisayo.

Uthe esehelwe wezwa ubuhlungu umaSibanda esebelethile umntanakhe wahamba laye ngekhaya waqeda amaviki ayisithupha. Uthe ephenduka esibhedlela wahle wazicelela ukuncediswa ukuthi angazithwali masinyane.

Umuntu wesifazana nxa ezithwele kungumthetho ukuthi emva kwamaviki amabili kumele ahambele ekilinika ayehlolwa. Lapha kuyabe kusenzelwa ukuthi kuhlolisiswe ukuthi umntwana usaphilile ngaphakathi na njalo uphefumula kuhle.

Ube thabe kakhulu umaSithole eseqede ukubeletha umntwana wakhe wokuqala into ekade imthokozisa kakhulu yikuthi uzibule ngomntwana ongumfana ubeselokhe emphethe embuka emehlweni engakholwa ukuthi ngowakhe.

Kulezinsuku nxa ufuna ukuzihlola umkhuhlane we HIV uyaqonda e Famasi uyethenga bayakuthengisela besebekuchasisela ukuthi ikhithi leyi uzayisebenzisa njani kodwa abantu bayakhuthazwa ukuhamba emakilinika ukuze bexoxisane abezempilakahle emveni kokwenza lokho.

Abesifazane bathwele amabhakane ,bakhankasela ukuthi bona bavikeleke ekuhlukunyezweni ngabantu besilisa .Bayanxusa umphakathi ukuthi ubavikele ngazo zonke izikhathi njalo ubasekele .

Kulomongikazi lapha endlini kanye labomama abathathu yena ugqoke iyunifomu yakhe eyi pink wafaka ibhanti elimhlophe kuthi omama labo abathathu baphiwe ama thisheti afananayo.

Abezempilakahle bayavakatsha ngaso sonke isikhathi besiyahlanganela labomama abafuna ukuncediswa ngezindlela zokuvikela ukuzithwala. Abanye bayabe bethatha amaphilisi, abanye bethatha amakhondomu, abanye behlatshwa amajekiseni njalo.

Umongikazi ogqoka impahla eziyiphinki ekilinika ubehlanganele labomama kanye labo baba abambalwa bexoxisana ngokuqakathekisa koku sebenzisa ikhomdomu ebachazela ukuthi liyavikela imikhuhlane kanye lokuzithwala.

Umongikazi utshengisa umama umntanakhe osesiswini uyabe ebona kukhomputha itechnology yakulezi insuku ayihlulwa yilutho uyathi esiyahamba uyabe esekwazi ukuthi uzabeletha umntwana oyini.

Kukhona okusetshenziswa ngabezimpila kahle omongikazi emakilinika ukuthi bakhangele umntwana ukuthi angabe esidla ngokugcweleyo yini bayathatha bethandele engalweni kuthiwa yimakhi.

Kuqakathekile ukuthi ababili abathatheneyo bahlale ngokuzwana. Lokhu kuyayenza ukuthi emulini yabo kube lokuthula labantwana abazalwayo bakhula behlambulukile.

Impilo esiphilwa intsha yanamuhla iyamangalisa kakhulu uthola amankazana emabili engabantu abathandanayo ubathole sibili bebhizi beqabulana uzibuze ukuthi kathi okwendulo sekwaya ngaphi.

Omama kanye labobaba bahlele iqhinga lokuthi bayenze umhlangano beyisigaba babe segangeni bahlangane baxoxisane ngenhlupho ezithile abahlangana lazo ngekhaya, bebe beqondisana njalo lapho abaphambanisana khona.

Kusekilinika lapha. Kulabomongikazi ababili abagqoke amabhatshi amhlophe. Kuthi ubaba onguye ozoncediswa uhlezi esitulweni. Bakhona njalo abanye abesilisa abamileyo eceleni, babuthene nje bayisiqumbi

Imininingwane ehlukeneyo eyokuncedisa kwezempilakahle. Okunye ngokokuncedisa ezilondeni, okunye njalo ngokokuncedisa emzimbeni wonke nje jikelele.

Esikolo sizwe sesibizwa ngensimbi. Ukuthi sizotshelwa isimemezelo, sokuthi sekulomntwana oqamukileyo, edlala ibhola. Sithe sifika elayinini,, sayibona i-ambulance itsholobela khonale, igijima.

Owesifazane owenza okokuzivoxavoxa, insukuzonke ekuseni nxa esiyagijima isigubhu samanzi akasitshiyi. Uyabe esenzela ukuthi abe enatha amanzi ukuze engatholakali esemalutshwana emzimbeni njengomuntu oyabe eginqa ngasosonke isikhathi.

Abanye abantu bangagula bayalahlekelwa yikwenelisa ukuzincedisa. Umuntu wakhona nxa esephola kuyabe sekudingeka ukuthi abe ehanjiswa endaweni yokujima ukuze abe eyeluyeluleka amathambo.

Owesifazana umile uyazivoxavoxa useze eqinile ngoba into yakhe uyenza amalanga wonke. Ukuzivoxavoxa kuyinto ebalulekileyo kakhulu, ayisikho ukuthi uyabe uqinisa umzimba ubukeke emehlweni kuphela kodwa kwezempilakahle lakho kuyabe kuphathisa ngendlela yakho ehlukeneyo.

Nxa sisiya emsebenzini ekuseni sisebhasini , sengananzelela ukuthi kulendawo esidlula khona umnanzana oqinileyo okumangalisayo , kukhanya uyabe ezivixavoxa ezelula nje , amalanga wonke uyabe egqoke ibhulugwe elimnyama kanye lesikipa esimnyama

Owesilisa okade segule inyanga eziyisithupha etshona elele esibhedlela ube engaseyenelisi khona ukuphakamisa isigujana esincane samanzi ngapho udokotela ulethe isixwayiso sokuthi abe evuka ehanjiswa ejimu ukuze ancediseke ukuyelula umzimba ukuze ujayele.

Usisi wakomakhelwane ojayele ukuvuka nsukuzonke esiyagijigijima kukhanya usuke wanyela ngakho uhle wahamba komkhulu wakhe okwazi ngezathambo. Ubesemelule emlungisa lapha enqagaleni.

Nxa kulemidlalo eyebhola kumbe eyokugijima kuhlezi kuleambulensi iyabe ilinde ukuthi incedise labo abawela ezingozini ibisibagijimisela esibhedlela.

Umdlali webhola uyakuthanda ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ethatha imfanekiso abe egqoke impahla zebhola. Ubegqoke isikipa esilombala oluhlaza, kuthi esandleni ngapha ethwele ibhola elibhaliweyo inombolo. Ibhola leli belilombala oyisibhakbhaka kanye loyimpunga.

Owesilisa uthe egijima ekuseni ngesikhathi sokuzivoxavoxa wabenyathela kubi wapheceka wabenyela lapha enqagaleni, uhle waginyinyiselwa kudokotela ukuthi ayemelula ambhanditshe ithambo lingakalimali.

Umnumnzana usemsini wakhe womsebenzi uphucukile yena ngoba besebenzisa ama computer uyabe ekhangela ehlola hlola exoxisana kanye labantu abesemaphandleni ebangcedisa ngeze mpilakahle zabo

Odokotela abasebenza online ku internet, esikhathini esinengi basebenzisa amalaptop abo kuthi imitshina yabo yokuzwa imizimba yabantu bayabe belayo khonapho eduze ngoba kukhona okubaxhumanisa lalesisigulani.

Impilo yanamuhla isiphucukile kakhulu. ITechnology isiyenza izinto zibe lula kanye lomsebenzi wabo dokotela usulula okumangalisayo. Uyenenelisa ukugcina imininingwana yakho ebe ekuhlola, ekutshela esebenzisa ifoni

Nxa uxoxisana lodokotela usebenzisa umakhalekhukhwini loba ikhompiyutha uyabe ekulayela ukuthi kathesi yenza lokhu lalokhuya ukuze abone ukuthi impumela yakhona ibanjani.

Kulezi insuku i"technology" isihamba phambili. Sekule "AI" eyenza noma yini. Ngibone emfanekisweni kuthiwa sekulodokotela we"AI".Kumele ubhadale imali ukuze aqale ukukuncedisa.

Nxa sihlakula emasimini umama uhamba ekhetha olunye ukhula umuzwe ethi, 'Lokhu lingakugamuli kuzanceda'. Ikakhulu ucucuza akafuni ukubona umuntu omhlakulayo. Uthi ucucuza lowu ungumuthi empilweni yabantu.

Idonki yangakithi ithe isinyathele izenge elilerusi yalisika ibisihlezi ilesilonda esingapheliyo sesihlala siphuma ubomvu, umama wahamba wayabuya lamahlamvu aluhlaza awesinye isihlahla egangeni wabuya wawagxobagxoba wabegqiba phakathi kwesilonda lesiyana akuthathanga iviki besesiwomile.

Iavocado ngesinye sesihlahla esizala abantwana abayimpilo ebantwini. Ukuhlala abantu besidla isithelo lesi okuthiwa yi avocado kuyabancedisa kakhulu emzimbeni, ngoba kuyatholakala okuvikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

I betrude yisilimo esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi abantu bahlale besilima ngoba sile ndima enkulu esiyidlalayo empilweni yabantu ikakhulu kwenze mpilakahle ungaba uphelelwa ligazi lisiba lilutshwana emzimbeni kuqakathekile ukuthi uhlale usidla ibetrude iyangezelela igazi

Kuleqembu elithile eselisungule uhlelo lokupheka amafutha okugcoba besebenzisa izihlahla zesintu, bebehamba beholisa amaphepha benxusa umphakathi ukuthi ubasekele ngokusebenzisa izinto zabo abazenzayo.

Esikhathini esinengi umuthi wesintu. Uyasetshenziswa ukupheka imithi yakulezinsuku. Uthole sokuthengiswa ezibhedlela lemafamasi. Ukuze ubekwazi lokhu ubona ngemifanekiso eyabe efanekiswe ngaphandle.

I grape yisithela esimnandi okumangalisayo singasabali ubunandi baso sidlenjalo sidlelwa kuze kuvikelwe imikhuhlane eminengi engahlasela.

Icena lidlala indima enkulu kakhulu . Seliphuchukile njalo seliphinde lapheka ikholigeti yokuklubha amazinyo. Ngilethemba ukuthi emveni kokusebenzisa lokhu amazinyo ayabe engasaboli engasabi buhlungu njalo.

Lawa ngamafutha athandwa ngabantu besifazana. Phela bayakuthanda ukutholakala becwebezela njalo benukelela. Alamabala ahlukeneyo lawa amagabha amanye abhalwe ngokumhlophe kuthi amanye abhalwe njalo ngombala omnyama.

Abezempilakahle bathe sebenanzelele ukuthi icena lingumuthi. Ongena indawana zonke esintwini kanye lasemithini yakulezinsuku. Sebesungule iphilojikethi yabo yokuhlanyela icena belilima ukuze bangatholakali belendleko ezinengi ngokuthenga khatshana.

Kulezinsiku sekukhona amaherbs ancedisa abantu. Ikhona imikhuhlane ehlula esibhedlela, kodwa unganatha amaherbs ayanceda kakhulu. Kuyabe sekufuna uxhumane lalabo abakufundeleyo njalo bewathengisa.

Yimithi yesintu ehlukeneyo. Munye ngamunye ulebizo lakhona ngaphansi. Eminye iyelapha, eminye njalo yimithi nje enathwa ukuziqinisa umzimba ukuze lamasotsha enelise ukukulwela emikhuhlaneni.

Udadewethu ubeselesikhathi ehlala elamaqhubuqhubu lapha ebusweni wasevakatshela abezempilakahle efamasi bafika bamthengisela okuyitshubhu komuthi okubhalwe serum. Bekulombala omhlophe isivalo sakhona silombala oyisibhakabhaka.

namagabha amanenginengi ahlukeneyo amabili akhona abhalwe ukuthi alo vera jelly kufanekiswe isihlahla sechena okutshengisa ukuthi yiso esisetshenzisiweyo ukupheka li jelly

ugog usilayele iflawuzi okuthiwa yi mint uthe ungathatha impande zakhona uzixwathise emanzini nxa ubulawa lizinyo akuthathi imzuzu emingakanani kungaphelanga

Isigaba sithe sesibonga ukuthi uDlomo useqeqetshe kakhulu enyaweni zemithi basebesithi kungcono aphiwe amandla apheke imithi yakhe ayifake emagabheni avunyelwe ukuthengisela umphakathi.

Libhuku elifundisa mayelana ngemithi yesintu etholakala emazweni aseAfrica wonke jikelele iminengi imithi eminye iphakathi kwengcebethu eminye njalo iphakathi kwengiga kuthi eminye ibekiwe nje phansi.

Imbodlela yesepa yokugeza abesifazane, ibhaliwe ngaphandle ukuthi shampoo ngombala oluhlaza. Kubhaliwe njalo ukuthi isepa leyi iphekwe ngecena.

Okuligabha kwamafutha okugcoba izandla. Phela kuqakathekile ukuthi izandla zihlale zibukeka zibucwazicwazi ngakho imbodlela leyi iyitshubhu emhlophe elesivalo esilombala wesibhakabhaka.

Ukudla esikudla insuku zonke kanye lesikunathayo esikhathini esinengi kuvela ezilimweni ezithile kungabe kuyizithelo kumbe izilimo ngokwazo.

Abantu abanengi kulezi insuku sebegxile kakhulu kumaherds. Abaherbs yizihlahla zesintu. Eziyabe seziphekaphekiwe ziselapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Isibonelo esikhona, kukhona kuthiwa ngamacloves. Abantu bayathanda sibili ukuwanatha ngoba kuthiwa ayehlisa iBp kanye letshukela.

Kusegangeni, eguswini. Kugcwele utshani obuhlukeneyo. Obunye buluhlaza kuthi obunye njalo sebusitsha amahlamvu okutshengisela ukuthi ukhona umuthi ofafazileyo ukuthi butshe.

Ubabamkhulu insuku zonke nxa evuka ekuseni, uyathatha inkomitsho yakhe ayithandayo athathe igalikhi, ijinja kanye lelemoni akugxobagxobe akufake phakathi abesethela amanzi ebesenatha.

Utshwala benyoni yisihlahla esinceda kakhulu ukwelapha amazinyo. Ngangingasazi. Ngasilayelwa ngubaba omdala.. Esebona ukuthi izinyo selingihlasele kakhulu, angisalali. Wangilayela ukuthi ngiyegamula ingaja zakhona, ngizifake emanzini ngimumathe.

Esikhathini esinengi kuthiwa umuntu wesifazana angabeletha, inyama zakhe ziyabe zixega zehlukene, ngakho kummele athole amaxolo omganu afakwe emanzini, awahlalele ukuze umzimba wakhe uqine ubuyele esimeni sakhe sakudala.

Abantu besifazana bayakuthanda ukuhlala behlanyela amaluba atshiyeneyo. Amanye akhona ayabe enukelela elembala emihle okumangalisayo kuthi amanye njalo bayabe bewagcinela ukuthi angumuthi.

Izithelo ngezinye zokudla ezakha umzimba. Ngakho kuqakathekile ukudla ukudla okufana lamakhabe, amabhanana, iaphula, iavokhado lokunye nje okunengi nengi okwehlukeneyo.

Izihlahla zemvelo ziyisimanga kakhulu. Uyathola phezu komduli sekumile okulukhula. Kuyabe kusiya ngokuthi kulenhlabathi yini kumbe kuyathola amanzi yini.

Umviyo ngesinye sezithelo esikhwabithekayo okumangalisayo. Esikhathini esinengi sitholakala emaqaqeni lesi sihlahla kuthi abanye abalesineke bayasihlanyela ngekhaya. Sizala abantu babeluhlaza kuthi nxa sebevuthwa sebentshintsha umbala sebe siba yibrown.

kulesihlahla okuthiwa yi mint insuku zonke nxa sisidla imibhida ngekhaya kumbe ikhabitshi umama uyathatha amahlamvu akhona aqobelele ekudleni uyathola sekunukelela engani yisiwiji kuthiwa lokhu kudla kuyavikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo

Yisihlahla esithile esikhanya ingumuthi oyelaphayo elizweni lase Rwanda kubhaliwe ukuthi sisetshenziswa njani ngamabala amnyama kuchasisiwe nje kusukela ekuqaleni kuze kuye phutsha ukuthi sisetshenziswa njani.

Ijakharanda yisihlahla esilamahlamvu aluhlaza ayabe ecakile wona ngokwayo njalo siyazala abantwana abaqala beluhlaza besebevuthwa bebe lombala oyi brawuni, abantwana laba abanye bayawa sebenzisa ukwenza ama cici amahle okumangalisayo.

Ukuqoqa ulwazi mayelana ngemithi yesintu kuqakathekile kakhulu , esikhathini esinengi , uyabuthola ebulenjini bufakiwe ukuthi uyayenelisa ukubala bayabe belayelile njalo ukuthi okuthiwa yini isihlahla njalo sisebenzani

Ngekhefu eliphelileyo besivakatshele ekhaya eKezi, ngilomama. Bengihlalele ewindini. Ngihamba ngibona imihlobonlobo iyezihlahla ezitshiyetshiyeneyo. Ezinye umama ubengikhombela, engitshengisa ukuthi lesiyana yisihlahla salokhu. Sisebenza ukwelapha umkhuhlane lowu.

Isihlahla sesintu esilamahlamvu aluhlaza sesiyenze amaluba amhlophe. Amaluba lawa azantshintsha abe ngabantwana abalombala oluhlaza ofana lamahlamvu. Nxa sebevuthwa bayabe sebentshintshe umbala babalithanga.

Isithelo okuthiwa lipawpaw kuqakathekile ukuthi abantu behlale besidla ikhona sidlala indima esiyidlalayo emzimbeni yabantu siyanika vitamin c kanye lo vitamin A

Umama angavuka ekuseni nsukuzonke ulesoup yakhe ayigoqoza ijiye uyithole isinhle isilombala olithanga. Uyayifaka emganwini abeseqamulela amahlamvu amane abeseyinatha. Uthi isoup leyi bakhula ngayo bona beyinatha yikho sibabona beqinile kangaka.

Umthunduluka yisihlahla sesintu esizala abantwana baqale belimbala oluhlaza nxa sebevuthiwe ubabina sebetshintshile sebebomvu. Bayabe benambitheka bengani baletshukela. Abanye bakhona bayabe bemunyu.

Likhona iluba elithandwa ngumamazala iluba leli uyalifica liminyene uthi yena lingumuthi omunye onceda kakhulu empilweni, kuthiwa ungalixhwathisa ulinathe uyazizwa usiba lamadlabuzane okusebenza.

Umgugudu yisihlahla othi ungathatha amaxolo aso. Uwachaye awome. Lapho nxa esewomile, sekumele uwagige aze abe yimpuphu. Usuzabe uthatha isipunu esisodwa, ufake emanzini. Unatha ekuseni.

Zinengi izithelo abantu okumele bahlale bezidla ukuze bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo. Imengo ngesinye sesithelo esiqala siluhlaza sivuthwe sibelombala oyiyellow. Sona sizala ngenyanga kaMpandula siyevuthwa ngenyanga zikaMpalakazi.

Abadala bethu bebekuthanda ukuchaya umfushwa wendumba owolude kanye ledelele idelele lona nxa li chaywa yikulikha nje emasimini ulichaye nje elangeni alidingi nje ukuqala liwome